Niriba nbɛni be dirila daa basiketi nim bɛni ka nɛma bɛ di puuni so sɔ jinjam sabinli ka yɛ liiga dozim ka so yɛ liiga sabinli ka yili ʒaya ka di nyɛ zaɣ pɛlli

Niriba n ʒɛ teeku noli m diɛmda so ye liiga saanyaɣasi ka so jinjiɛm sabinli ka so ye daliya ʒee di mini di jinjiɛm so be di nyaanga ka ye liiga ʒee ka di puli niŋ zaɣa piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka tihi be di nyaanga.

Niriba n zaya ka ŋmahari maaki nima foto maaki nima maa sheŋa nyɛla zaɣa sabila zaɣa piɛlli biɛni ni zaɣa ʒee biɛni ka di tam teebuli zuɣu.